Naag ayaa sameyneyso khudaar sidoo kalena cajeero iyo waxay

Waa qol waxaa dhex yaalo wali midab ka darbiga waa jaale

Waa saddex buu cabitaan oo saaran mas qax iyo ah mid kalarkiisu waa cagaar waana camba midna waa jaalo midna waa qaro

Waa naago meel fadhiyo qaar waxa ay xiran yihiin indha sharer madow ah

Meeshan waa qol cidlo ah

Meeshaas ayaa la qalmaan jiro bacdoodii buu keenay kalaradooduba gadiid madow cadaan baluu jaallo

Niman badan iyo dhalinyaro fadhiyo midbaa taagan khamiis iyo koofi wato

Waa niman farsamo yaqaan wataan dhar buluug

Waa qmiisyo cadaan beer ah midabkiis

Halkaan waa carwo lagu iibiyo

Waa Sadex saacad oo midabkoodu yahay madow ee

Meeshaan waxay iga muuqda shirkadda romaan waxay soo saartay muraaxaad kalarkeedu yahay caddaan

Waa arday wataan shaati cadaan ah

Waa cattar midabkiis yahay madow

Waa karaafo guduud caano ayaa ku jirto

Waa arday gabdho iyo wiilal wataan dhar cadaan jaalo

Waa dhagax saaran kareen dhagax cadaan y

Waa supermarket market waxaa yaalo buskud Caano

Waa jiko lehh armaajo midabkeedu yahay madow

Waa wiish ka qaado gaariyaal waaween oo bluug qaxwi ah

Kursi yaalo meel bannaan ah kursiga ma caddaan geesihiisana waa qalin

Boombalo midabkiisii yahay madow katiin midabkiisu yahay dahabi

Moobeel midabkiisa yahay buluug kartoonkiaa yahay cadaan

Taraaxad yar oo qaxwi ah

Qol leh labo daaqadod qolka waxaa yaalo sariir waxaa ku fidsan go madow ah

Waa wado waxaa marayo gaari cadaan mooto

Bishaan waa meel ay dadka buuxaan oo ifayso meesha iyadoo dhan waan wada jaallo wayna barqaysaa waana meel qurxan

Waa superrmarket waxaa yaalo caagada jaalo

Waa naago iyo ninman ku fadhiyo kuraas

Waa saxan cadaan waxaa saaran hilib malaay qudaar

Waa guri labo albaab xiran

Sariir ah oo ay saaran yihiin caddeyse kala geediina waa qaxoo xanaa ka dambeeya y madoobe

Waa dukaan lagu iibiyo buskud iyo macmacaan ka rootiga

Waa sedax nin oo meel taagan

Waa fiilo korantada buluug ah guduud

Waa geed ubax cagaaran oo ku jira weel

waa nin khamiis cad iyo cimaamad wato

Boombalo midabkiisii yahay madow katiin dahabi

Waa diraacyo midabkoodu yahay madow cadays qaxwi

Waxa meesha marayo geel

fadhi dhamaystiran oo midabkiisu yahay madow iyo qaxwi kana dambeyo daah qawi ah

Meeshan waxaa ka muuqda niman ka n dhisayo darbi sugayo shamiito

niman fara badan oo ku jiraan masjid waxayna wataan khamiisyo iyo cimaamado isku eg

Niman police ah oo meel fadhiyo waxay wataan dhar isku eg

Meeshan waxaa fadhiyo madaxweyne wuxuu wataa shati madowga iyo koofi caddaan

Ubax gaduudan oo laamo dhaadheer leh saaran meel mutuleel ah

Meeshaan waxaa iga muuqda saxan saaran laba gabal oo malaay ah

Meesha waa qol armaajo weyn ay taalo

Waa tukaan darbigu waa dhalo cadaan ah

Waa masaajid waxaa fadhiya gabdho wataan Indho shared

Meeshaan uu meel walba waxaa marayo saddex nin iyo hal naag

Miis caddaana oo saaran wax cadaan iyo qaxwi ah hoosna ka ah biriq dahabi ah

Waa arday dugsi sare iyo dugsi hoose

Waa naago iyo niman waxay wataan badeello

Meeshaan Waxa iga muuqdo fadhi midabkiisa yahay roogiisuna yahay caddaan

Laami ay marayaan mooto iyo nin mootada kaleerkeedu waa guduud iyo madow

Waa saxan cadaan waxaa ku jira sambuus